Ɓiɗɗo debbo ɗum mori morɗi zamanu be garaji morɗi ɗum more ngam faunaki musamman roɓe.

Ɓeɗo viya standin durowa, durowa ɗum sigata ha nder sudu ngam silugo kareji goɗɗum, daga nyebbam, boro, paɗe, urle enanta luttuɗum.

Pilet maa paranti ɗon naftira haa waɗugo haako be nyiiri fuh, haa wakkere ɗum naftirte feere bo haa sa`ugo cimcin be mandaɗwaji e nanta luttuɗum.

Figirɗe andira siput ɗereke en ɗo fija ɗogu ɗogulɗe ma ɓo ɓol ha sera mayo ha goto ɗo wati lemse ɓokko ɓokko goto ɗo wati jargina goto ɗo wati goto ɓo ɗo wati toggul denewol e ɗiɗi goɗɗum.

Njamɗe fisturki njamɗeeji, enanta aro areeji goɗɗe, andiraa bee sipaina. Ɗo fistira njamɗe maashin, njamɗe keeke, njamɗe moota, enanta luttuɗum.

Hako leggal zaiti, leggal zaiti ɓe ɗon naftira be man ha waɗugo pol wayaji, ɓilugo ɓoggi yiite lantarki. Ɓe don naftira ha ko zaiti bo ha dollugo lekki.

Mboodi mabo modari sulande ma pindiri, ha do leggal, ha do ndiyam, mboodi dabbaji dum dabbawa der dabbaji jamirawo tagi.

Silaawo rooba, boɗeejum. Silaawo bo ɗun naftire ha liirugo tasaaje, silugo taasaaje, waatugo nyamdu yaara fattude, enanta lugguɗum.

Inji, Namugo Kurori, Gauri, Ɓutali, Yaɗiri, Ema Arbmɓugo Nyeɓɓe. Ɗo Nama Tattase Cittaje E'Jankaraje.

Fandu urdi andira arabian ud, ɗum ɗo wuje ha ɓanɗu, ha lumce, ngam ittuki haccenga ha ɓanɗu ɓi adama.

Ɗalɗal ha ɗer jangirɗe. Ma bo ha sera lawol ɗum be waɗata gamarle ɗerke’en. Ɗubbe ɗo joɗi lara no be womirta.

Nyebbam digguɗam ɗam roɓe wujata ha sulmorde yeso maɓɓe ngam ɗigginki ɓandu e'yeso maɓɓe.

Agogo ɗum ɓilata ha mahol gam larugo wakkati. Nda be flas je sigugo ndiyam, ma gari, e nanta luttu ɗum kare ji yite.

Leeso wongo waletengo ɗum ɗo naftira be leeso ha walugo wallingo enanta siwtare ha nder sare.

Kare paune ɗum roɓe faunirta wato toggore juunde nda bo ɗe ɗo mari none ndiyam geraɗe maabo ndiyam goro.

Shaagoru sorrugo kareeji fere-fereha. Ha nder ɗum tawete kuje fere-fere. Ɗo ɗum bom-bom andira be nanta mursta lora.

Supageeti, ɗum anndira taaliiya. Fulɓe ɗo wiya taaliiya burkon burkon, ɗum ɗo sorre, haa nder pellel coggu mannga, ɗum anndira be supamaket.

Tattase kecce ɓe awi tattase kecce fuɗi, woɓɓe ɗon naftiro be tattase kecce ngam waɗuku hakoji godɗum, mabo defrugo nyamduji goɗɗi, woɓɓe bo ɗon reina sei to ɓenɗi ɗoko naftira e majum.

Darugal dum be watata nder sudu bo be andira be dressmirrow hatton be faunirta worbe e robe sigata nyebbam, urle, enanta sabuluje godde urde.

Benɗalloje. Ɗum anɗira benanta apul. Beɗo nyama, beɗo taita ngam jillugo ha nɗer benɗalloje goɗɗe bana waɗa furut salat. E nananta nyamuki ɗum nonnon, ma bo biɗɗa ɗum yara nɗiyam maju.

Kofiru tangaran ɓe ɗo yarira cha’i, ɓiraɗam, kosam, ndiyam gulɗam, ɗo joɗi bo ha dou plat ɗum ɓe naftirta ngam nyamrugo nyiri.

Nyamdu ɗum hauta be enanta gene e none goɗɗum, ɗum andira e nanta salat. Ha ɗum he’ata karos, geraɗe, nyebbe, e nanta gene salat, jilla ngam nyamira nyamdu, ma bo nyama ɗum nonnon.

Hunyare de don mari koɓal de nasto nder kobal man kanjum woni sare mare ,koɓal man be do naftiro ha waɗuki kuje atata balmi ha konu.

Booro wakkugo rooɓe, ngam pawne, be nanta paɗe faɗɗugo worɓe, ngam fawnirgo. Booro ɗon naftire haa wakkugo be waatugo areeji goɗɗum, paɗe ɗon naftire haa faɗɗugo ngam fawnugo kosɗe.

Tasaje ɗum ɓe waɗirta nyamdu ɓendalloje, kimcim e ma goɗɗum. Tasau, yardugo, nyamirgo e nanta ha ɓe watta hako be kofiru ndiyam.

Goivaji: Goivaji ɗo mari none fere-fere wodi goivaji marɗe none danejum, nyamri boɗejum, nyamri danejum fu mai.

Ballo aardiiɗo lesdi najeeriya kashim shattima, be nanta woɓɓe ranee’en daga lesdi yaasi, ɓe ɗon gooɗi haa suudu moftorde.

Lemuje lammuɗe. Leemuje belɗe be sigi ha ɗow pilet tangaram.

sudu titiji sudu ɗum ɗo naftira hawalugo wallingo watugo kare nyamdu nastugo dabbaji e luttuɗum.

Pellel sorrugo defte arabiya ngam jangirde ha goɗɗo wurta majjere ha diina e ngendam mako.

Pellel nyiɓaalo, ɗum ɗon nyiɓe ci'eji, e nanta luttuɗum ofisji.

Hoore leeso jamanu, be nanta durowaji ɗum watugo lumse paɗe e ma luttuɗum.

deftere nde windande nasiru amat’el rufa’i, do hala siyasaku andira be accidental public savan.

Gilaswa ɗum rowɓe sigata, ngam fawnirgo caka paalo e ma nder suudu, anndira coo gilas. Ɗum ɗo waate urde haa nder, maabo tasaaje pawne ,maabo kolobaaji ɗum fawne.

Nder sare, ha wakere ɗum ɓe wurnata dabbaji cewɗii, wato aku. daldal wurnugo poli.

Jawe kanngeeri be ɓikkoy noppi wato yeri be kalagare.

Daldal ha dammugal sare, daldal ɗo naftire ha fijerde ɓikkoi, we’itiggo dago joda gam hiirugo ha patule, nda dammuɗe bo ɗiɗi ha sare dammude ɗo naftire ha maɓɓitigo, mabo maɓɓugo sare.

Kombowal, ngal ɗo dari haa fomonde maayo. Kombowal ɗon naftore haa hoosugo himɓe, maa areji maɓɓe, ngam yaarugo ɓe babal kolnget salluko, salluttuggo maayo, maa erugo maayo.

Nyoogol, haa nder nyooli ɓiɓɓe rewɓe nyootata, ɓe nyootani mo limce ngam o fawnira haa lamar haa banngal maa boo haa saare.

Boro, boro wakugo ɗum ɓiɓbe roɓɓe ma roɓɓe, ɓe ɗo naftira boro ha sigugo chehon maɓɓe, kare paune maɓɓe, leda, enanta ɗereji goɗɗi.

Injiji fi’ugo ɗereji, ɗum andira fotokopiya mashin, ɗum ɗo wurtina ɗereji bindi ɗo dereji, ɗum ɗon bo wailita none ɗereji.

Jamgel fistirɗum jamdeji goɗɗe andira spaina, ɗum ɗon naftira ha fistugo kala jamkon kaɓɓa kon fu gam wo’itingo e haɓɓugo.

Deftere alkur’anure, maunde, teddude, deftere windirade, arabiya nden firlitande wolde rooma.

Tappirɗum ɗereji wato pirinta. To ɗum windi ha komputa, ma haa lengi juɗe ɗum wara ɗum wurtina hedi pirinta.

Sare sange ha ɓe walata, katifa hon ɓikkoi pamaroi to ɓe nastini kon nder se ɓe maɓɓa gam hisnugo be daga ngatande chufi.

Lumce watugo ɓikkoi mala baccon paamaroi, ɓiɓbe roɓɓe ɗo ɗum toggol ɓe fauni gam ɓingel wata faunora ɓe sarla mabo skete.

Motawa diyam, ɗam ho gahosa diyam, ga yarana kampani ji, chi’e ji, pattule, e ma nyaundor du.

Deftere nde lartata fiiji filu, e luttuɗum, ha nde holli to ha ɗum jangi nde, ɗum heɓan andal filu ɗum ɓuri no ko ɗum mari.

Saare hesre nyibaande, ɓe aawani nde fulawaaji e nanta geene sinteetik ngam fawnuki sera saare e maa yonnde saare.

Dammugal saare mapinndire, be get danejum. Saare man doɗɗe doɗɗe, be leɗɗe haa sera maare.

Lekki redu andira boskopan, to redu ɗon nawo ɗum ɗon naftire be boskopan ngam hoinugo nawen ga redu.

Nyibalu sare ɗe ɓe fuddi nyibugo ɓe timmininai ɓe ɗo habɗa timmingo ha ɓe hippiɗe ɓe ɗo penta ɓe ɗo wata goɗdum kareji ɗum hadi watego do ko nasta sare nden.

Frich, frich ɗum ɓe naftirta ha feunugo kareji, ndiyam ɓendalloje e sigugo kusel, hako, be ko wonnata ko.

Nyebbam wujuki ha hunduko ngam rentuki hunduko daga yorugo, mabo wadugo mee kee je andira be nanta lips glus.

Urɗi ɗum worɓe naftirta, urɗi ɓe ɗo naftiro ha urnugo ɓanɗu, urnugo lumce urnugo nukkure.

Jawe dum robe faunirta, biddo debbo do wati jawe ha jungo mako gam o fauniroe majum.

Biskit marɗum ɗakam ma ɓo chakulet ɗum to a nyami a nana ɓelɗum a nana dakam ha hunduko maɗa, ittante ɓo welo.

Hoore leeso ɗum nanndi e koromje, emaa leeso man. Leeso ɓe ɗo naftiro haa waalugo ngam siwtaare.

Laawol nder fattude, be varanda, dammugal saare, mi e'wi lekki hander saare ndenta bulokje ha dow kwano.

Rimot be dstv, dstv ɓe ɗo sodo waɗa haa sare gam larugo nukuje goɗɗe e fimji goɗɗum kadi.

Payankoy njamndi, kon mari maɓɓoode gilasji, woodi payankoy, woodi bo, bana furaaya sa’irɗum geeraaɗe, nyebbam, e luttuɗum.

Jartinoɓe iyam, ko fijoɓe dugu-dugulde andira ball. Wato andira be nanta sport. Ɗo jartina iyam, dogga, licca ɓandu muɗum ngam njamu.

Gilangeru. Gilangeru ɗo tawe ha nɗiyam, mabo ha loope. Ɗum ɗabbawa nɗer ɗabbaji kikulniɗi.